Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana mbyono hayi vulu okulongithwa oku kandula po omikundu. Ohayi longithwa nee pamikalo dha yooloka mono aantu ha ya vulu okulanda iinima mbyoka ye li ya pumbwa momagumbo gawo. Ohaya vulu wo oku pa oofelende uuna ya pumbwa nenge ya hala oku kwathela oofelende dhawo.

Omatyofa ogo iipundi , iipundi mbyoka ya ningwa pethimbo lyoshinanena. Aantu oyendji oha ye ga longitha mono haya tula woo mooseti dhawo. Oshi li sha simana oshoka aantu omo ha ya kuutumba ngele ya hala oku kundathana.

Ombaanga yaNedbank ombaanga yaNamibia ndjono hayi kwathele aayakulwa yawo. Ohayi kwathele pamikalo dhayoolokathana oyeeta po edhiladhilo nkene yina okukala tayi kwathele aantu nuupu mono ya longitha omayakulo gopangodhi.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana. Mbyoka hayi longithwa kaantu mokulanda iinima mbyoka ya hala nenge taya kandula po oompumbwe dhawo. Oyi li wo hayeeta enyanyu mbyono hayi vulu okweeta aantu opo ya landele ookuume kawo nenge ookahewa kawo shoka ya pumbwa.

Omahala gomageshefelo ogo omahala ngoka geli ga simana oshoka aantu ohaya vulu oku ki ilandela shoka ya pumbwa momahala muka. Aantu ohaya vulu okwiilandela oondjato ndhoka haya pungula iinima nenge haya humbatele mo Iinima yawo moka.

Aanangeshefa oyendji oye ya po nomadhiladhilo nkene yena oku etapo oshimaliwa. Oye ya po nomadhiladhilo opo ya vule oku kala taya landitha iinima mbyoka tayi vulu oku yeetela uuwanawa. Ohaya landitha iinima oyindji mbyono hayi landwa kaantu mboka yeyi pumbwa. Momukalo nguno oha yi imonena oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyili hayi kwathele aantu, mono yili hayi gandja omayakulo hayi vulu wo oku kwathela aanafaalama. Aanafalama ohaya kwathelwa ne uuna taya ningi iikunino yawo opo ya vule okwiimonena mo sha sho mondjato.

Aanageshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima mbono yena woo ongeshefa oonene , ohaya vulu okulanditha iikutu mono haya vulu okulanditha noongaku odhili hadhi kala dha pakelwa nawa opo aantu vule okuhokwa yo yakonge nuupu iinima mbyoka yapumbwa.

Ombaanga yaNedbank ohayi kwathele aantu nohayi gandja omayakulo gayooloka kaantu. Ohayi vulu woo okugandja oshimaliwa kaantu ngele aantu yayi momathigathano e taya pewa oshimaliwa nenge tayi gandja oshimaliwa kehangano lyontumba.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana noonkondo oshoka ohayi tu etele uuwanawa tayi kandulapo wo oompumbwe dhetu oyili wo hayi gandjwa koohahewa nokookuume uuna aantu yeli momavalo nenge miituthi iiwanawa nenge iiwinayi.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi gandja omayakulo kaayakulwa yawo. Ohayi vulu oku gandja moshigwana uuna aantu taya vene oshinima ngaashi oohauto taya vulu oku kala ya venitha oohauto kaantu ya yooloka mono omuveni ha pewa ohauto ndjoka.

Oseti olyo ehala ndyoka li li pashinanena mono hamu gondjwa kaantu nomu na iinima ya yooloka . Mono aantu haya tala wo uuyuni nkene wu li haya longitha ootiivi. Ehala ndika ohali vulu oku kala lya longithwa onga ehala lyoonkundathana.

Ooseti oyo omahala ngoka haga thikile aantu pethimbo lyongaashingeyi. Aantu ohaya tula mo nee omatyofa , nuutaafula nenge nuupundi opo aantu ya vule okukuutumba ngele taya kundathana opo yaadhe etsokumwe.

Iimaliwa iinima mbyoka yili yasimana oshoka aantu ohaya kandulapo omikundu mbono haya kandulapo omikundu okulingitha oshimaliwa shika aantu ohaya longitha ne oshimaliwa okulanda iinima mbyoka yapumbwa opo yavule okukwathela aanegumbo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB oyi li hayi gandja maakwashigwana mono hayi gandja woo omathigathano mono aantu ha ya vulu oku imonena noku isindanena iinima mbyoka ya hala ngaashi oongodhi.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya mono oshimaliwa okupitila mokulanditha, mono haya landitha iinima yayooloka mbyono aantu yapumbwa. Aantu ohayeya yalande okulanda koositola opo yapumbwa okukala yapumbwa shoka yapumbwa kaakwanezimo yawo opo yakandulepo wo nomikundu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana mbyono aantu haya longitha okukandulapo omikundu dhawo . Uuna iimaliwa yaningi oyindji aantu ohaya fala poombaanga opo woo yavule okupungula oshimaliwa shika, yo ya yande okushi yonapo.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima nelalakano opo ya vule okwiimonena oshimaliwa. Shino ohashi ningwa opo aantu ya vulu okukandula po omikundu, uuna taya landa iinima mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo.

Iimliwa mongashingeyi oyo enyanayu. Uuna waana oshimaliwa kuna shi to vulu oku pondola. Aantu oyendji ohaya kala ya simanaka mboka yena oshimaliwa aantu mboka haya longo. Ngele aantu taya ka kundathana pehala aantu mboka yena oshimaliawa oyo hayiithanwa.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka aantu haya pungula muuyuni awuhe. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa okukandula po omikundu. Ohayi longithwa woo okutunga iilongo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB ohayi gandja omayakulo ga yooloka. Ohayi vulu oku gandja omayakulo moshigwana uuna ya tula po omathigathano ga yooloka. Mono aantu taya vulu oku isindanena shoka yahala.

Iimaliwa iinima mbyoka yasimana muuyuni awuhe oshoka aantu ohaye yi longitha nelalakano opo ya vule oku landa iinima mbyoka ya pumbwa. Nenge taya landele woo ookuume kawo nenge ookahewa kawo uuna yapumbwa iinima.

Ombaanga ya Venduka oyi li hayi gandja moshigwana uuna ya landa iikulya, e taye yi gandja wo kaantu mboka yeyi pumbwa. Oye li wo haya gandja iikulya ya yooloka mono haya vulu okugandja wo oOros niikulya mbyoka hayi ningwa tayi endelele taku ti o'instant' hayi vulu okugandjwa kaanasikola.

Mongaashingeyi aantu oye yapo nomadhiladhilo nkene yena okukala taya longitha omeya nuupu oye yapo nomadhiladhilo nkene yena okukala taya longitha omeya omapyu nenge omatalala mono ye etapo uupomba mbono haya patulula e ta kuzi omeya ngoka ya pumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyimwe hayi gandja omayakulo ga yooloka kaantu, ndjono yili hayi vulu oku gandja oshimaliwa mpono uuna aantu ya pumbwa omakwatho, opo ya vule oku ikwathela noshimaliwa shoka taya pewa.

Monena aantu oyeya po nomikalo odhindji nkene yena okukala yiimonena oshimaliwa, mpono yeya po nomikalo opo yaninge oombete. Oombete osho oshinima shoka hashi lalwa, shono hashi kala aantu haye shi longitha ngele yahala okuvululukwapo.

Ombanga yo Bank Windhoek oyili yasimana ndjono hayi gandja omayakulo gayoloka, ohayi vulu wo okugandja omauyelele kaantu mboka yeli yahokwa moombanga ndjika. oyeli wo haye nde niitipolwa yayoloka mono hayi gandja omauyelele kaantu.

Iipundi oyo iinima mbyoka hayi ningwa miipilangi mbyono aantu haya longitha momagumbo nenge moskola oshowo moombelewe, aantu haya kuutumba ko uuna yaloloka nenge taya kundathana nenge wo uuna yahala okwiipa omayele.

Ombaanga yoNedbank oyi li wo hayi gandja nenge hayi yambidhidha omaudhano, mono aantu haya inyolitha, opo ya vule okukala ya kutha ombinga momaudhano muka. Oyi li hayi kutha ombinga momaudhano ngaashi omaudhano gokutondoka.

Ombaanga yo Nedbank oyili tayi kunkilile aantu yawo mono tayi gandja uuyelele kutyaa, opuna ookalyamupombo mbono haa vulu okudhenga taati otaa ziilile kombaanga nelalakano yeya kuthwa iimaliwa yawo.

Nampongo sho ashiti uuyuni we, okwa shiti woo oonkulungu, oonkulungu oyo aantu mboka haya vulu oku ninga iinima yawo taya pitile mokulongitha iinima mbyoka Kalunga ashita. Aantu ohaya vulu wo okuhonga iinima ya yooloka taya longitha iipilangi, iipilangi mbyoka hayizi komiti.

Oshimaliwa osho shoka oshiwaanawa oshoka aantu ohaya vulu oku kandula po omikundu noshimaliwa shika. Aantu ohaye yapo nee nomikalo nkene yenaoku kala ya pungula iimaliwa yawo, mpono ihaaya pungula we komitse dhombete ndele haya fala koombaanga.

Mongashingeyi ombaanga yoNedbank oye etapo omikalo odhindji nkene aantu yena okulongitha uukalata. Mbono haya vulu okuya moositola etayewu longitha, opo yi ilandele shoka yahala. Ongele iikulya nenge iikunwa yo taya vulu wo okupewako oshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank oyili ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, ndjono hayi vulu okugandja omayakulo gayooloka kaantu yawo . Ohayi gandja wo oshimaliwa moshigwana uuna aantu yalongitha okakalata kawo , mono haya vulu okukala yeka longitha moositola ngele taya landa iikulya, etaya vulu okwiisindanena oshimaliwa.

Iimaliwa oya pumbiwa muuyuni awuhe. Ohayi longithwa pamukalo odhindji. Ohayi vulu oku gandjwa onga omagano . Ohayi vulu oku landa iinima yo tayi kwathele woo momagumbo. Iimaliwa oyili ya yooloka oshoka opuna mbyoka yomafo po opuna mbyoka iikuku tu.

OoKalyamupombo oyo aantu mboka haa kutha aantu iimaliwa, koonkondo nenge taya longitha omadhiladhilo ga yooloka, mpono haya vulu okulongitha ongodhi yopeke taya to otaya dhenge okuziilila kombaanga, opo ya vule okukutha oshimaliwa kaantu. Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile aantu yawo.

Uuyuni awuhe moshilongo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Mono hashi longitha opo shi vule oku kandulapo omikundu, hashi vulu okulanda iinima kiilongo ya yooloka mono wo muna wo Ghana ngono ena iimaliwa yina ongushu ya yooloka mbyono wo ha longitha opo a vule oku yambula po oshilongo she.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka hayi longithwa pethimbo lyongaashingeyi, mono mwakwatelwa omatyofa. Omatyofa ogo oshipundi shoka shili shasimana , ohashi opaleke ooseti. Shono hashi vulu okulongithwa okukuutumba. Uuna aantu yeya okukundathana sha nenge yaloloka.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili ombaanga ndjoka hayi kwathele aantu oshimaliwa mono hayi gandja woo uukalata kaantu uuna yapatulula ombaanga ndjoka nenge okambo aantu ohaa pewa nee uukalata shi ikwatelela kutya owuna oshimaliwa shi thike peni kombaanga.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana. Kehe omuntu ngele e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa, oshoka oha vulu okulongitha oshimaliwa shika te shi longitha ngele a hala oku kandula po oompumbwe dhe. Oha vulu okulanda iinima ya yooloka mbyoka a pumbwa.

Muuyuni awuhe kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina ongushu ya yooloka. Shino osha simana oshoka uuna aantu taya ka talelapo iilongo yilwe oha ya yi niimaliwa yawo eta ya pingakanitha opo ya vule oku kala yi imonena oshimaliwa shoka taya ka longitha koshilongo hoka ya hala okuya.

Iitaafula niipundi oyo yimwe mbyoka yi li ya simana methimbo lyongashingeyi. Aantu oha ye yapo nomikalo nkene ye na okuninga omatyofa ngono ge li ha ga kala omawanawa uuna aantu ya kuutumba, ngono ha ga eta omuntu opo a imonene oshimaliwa.

Omahala go mangeshefelo ogo omahala ngoka haga landitha iinima, mono aantu haya landitha shoka yena po shoka hashi vulu okulandwa opo aantu yimonene oshimaliwa, oshimaliwa shika shaza muka ohashi vulu oku kandulapo omikundu dhaantu mokulanda shoka yapumbwa.

Oseti olyo ehala ndyoka aantu haya longitha methimbo lyongaashingeyi mono yeli haya kala taya kundathanenamo mpono haya vulu wo okutekula aanona yawo pethimbo lyookuku aantu oyali haya longitha oshinyanga mono mu na omandangalati ashike mongaashingeyi aantu oye na omatyofa ngono haya kutumba uuna taya kundathana.

Oseti olyo limwe lyomomahala mono aantu haya kala noha ya kundathana. Mono haya vulu woo okutala oradio yomu zizimbe hono haya vulu oku tala nkene uuyuni tawu inyenge.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka aantu haya longitha methimbo lyo ngaashingeyi. Oyi li ya simana oshoka ohayi eta omawuwanawa ogendji. Ohayi kandulapo woo omikundu oshoka aantu oha ya vule oku ilandela shoka ya pumbwa momagumbo gawo.

Omatyofa ogo iipundi mbyono yaningwa pashimanena, ngono geli aantu haya longitha. Ha yega tula mooseti dhawo, opo ya vule oku kuutumba nenge oku kundathana nawa yakuutumba kiipundi mbino ha kutiwa omatyofa.

Iitaafula niipundi oyili iinima mbyoka ya simana oshoka ohayi vulu oku tu etela omauwanawa uuna twa loloka. Ohayi vulu okulongithwa okutentekwa iinima. Ohayi vuku wo okulongitha moosikola mono aalongwa haya shangele kiitaafula mbika.

Omuwa sho ashiti uuyuni we okwa shiti woo oonkulungu. Oonkulungu odho aantu mboka haya ningi iinima okupitila miinima iikwawo. Ohaya vulu okulongitha iipilangi etaya ningi iinima ngaashi yokukwatelwa iinima.

Ombaanga yaWindhoek ombaanga ombwanawa ndjono hayi vulu woo okugandja kaantu yawo. Ohayi gandja uuna aantu ya yi momathigathano e taya vulu okusindana oshimaliwa ngaashi oodola omayovi omathele gaali.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB oyili hayi gandja omayakulo kaantu opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Ohayi vulu woo okukwathela uuna omuntu ena ongeshefa ye ,ohaya gandja omayele nosho woo oshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank oyo ombaanga ombwaanawa noya simana oshoka ohayi kwathele aantu yo ohayi gandja woo moshigwana. Aantu ohaya vulu okwiishangitha kombaanga ndjoka uuna puna omaudhano gayooloka ongele okuhinga oombasikela nenge okumatuka nayilwe woo.

Muuyuni awuhe omu na iilongo, iilongo mbyoka yi na oongushu yi na iimaliwa yi na ongushu ya yooloka mono aantu ngele taya yi kiilongo ya yooloka oha ya tala ne kutya ongushu yoshimaliwa shoka shili koshilongo shoka oyi thike peni mono ha yayi niimaliwa yokiilongo yawo e taya pingakanitha.

Ombaanga yoStandard Bank oyili hayi gandja omayakulo mono yili wo hayi vulu okugandja omayakulo kaanasikola, mono aanasikola haya vulu okufutilwa oosikola, okupitila wo uuna ngele puna aanasikola yapita nawa, ohaya pewa ne oshimaliwa opo yavule okukiilonga.

Iipilangi oyo iinima yimwe mbyoka yili ya simana oshoka ohayi vulu okuningwa iinima oyindji mbyono hayi ningwa koonkulungu. Ohayi vulu woo okuninga oosikopa ndhono hadhi vulu okulongithwa okupungula iinima

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili yasimana muuyuni awuhe. Aantu ohaye yi longitha opo ya vule oku kandulapo omikundu. Uuna aantu taya ka talelapo ohaya pingakanitha iimaliwa shikwatelela koongushu ndjoka yoshimaliwa taya longitha.

Moositola omo mehala mono aantu haya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu. Ohaya landitha iinima yayooloka mono aantu haye ya ya tale shoka yahala yo taya landa. Momukalo ngoka mwene gongeshefa oha mono oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana, ndjoka ha yi ithanwa o-FNB, oha yi gandja omayakulo yo ta yi gandja wo omayele kaantu. Oha yi gandja omayele gayooloka shi ikwatela komuntu nankene ena okukala apungula oshimaliwa she.

Oombaanga adhihe muuyuni awuhe odhili woo hadhikala dha pata ethimbo limwe. Elalakano opo ya vule woo okukala ya tula mo uuwanawa mboka hawu vulu okulongithwa kaantu mboka haya longitha oombaanga ndhoka.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yi li ya simana oshoka ohayi tu etele omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohayi tu etele omauwanawa ngele twa hala okulanda shoka twa pumbwa, e tatu shi mono okulongitha oshimaliwa shika. Ohatu vulu oku yi gandja kaantu mbono haya eta wo enyanyu. Ohayi vulu okugandjwa onga omagano kookahewa nenge kookuume ketu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana, mbono hayi vulu okueta enyanyu. Ohayi longithwa wo piituthi ya yooloka mpono aantu haya vulu okulanda iinima mbyono ya pumbiwa okulongitha miituthi niimaliwa mbika. Ohayi pungulwa, ohayi kwatwa wo nawa uuna aantu taye yi tula muupandi e taye yi manga, e taye yi pungula nawa.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia , oyo ombaanga ndjoka yili yasimana moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi vulu okukwathela aantu naanafalama uuna ngele yahala okutamukululako okumuna iimuna yawo, ohayi kwathele nokugandja oshimaliwa.

Iimaliwa oyo iinima ya simana mbyono aantu haya longitha opo ya vule oku kandulapo omikundu dhayo. Oha ye yi longitha woo opo ya kale yapa ookuume kayo nenge ookahewa kayo. Ohayi longithwa woo piituthi uuna aantu yahala oku landa iinima.

Ombaanga ndjono yaNedbank oyili ombaanga ndjono hayi gandja omayakulo, ndjono yili hayi gandja omauyelele kaantu mpono nkene yena okukala ya pungula iimaliwa yawo inaaya momikweyo mono haya vulu okumonenamo iihuna.

Ombaanga yoNedBank oyili tayi gandja omakumagidho kaantu, mono ookalyamupombo haya vulu oku kala taya dhenge taya ti otaya zi koombaanga nelalakano opo ya vulu oku kutha aantu iimaliwa. Ombaanga oyili tayi londo dha kutya aantu inaya kala we taya kutha po oongodhi dhika.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana muuyuni awuhe. Nuuna aantu yena oshimaliwa, ohaya kala yena enyanyu ewanawa. Iimaliwa oyili nee pamaludhi, mono hamu adhika iimaliwa iikukutu, naambyoka yomafo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB oyi li hayi shunine uuwanawa moshigwana mono aantu haya vulu sindana iinima ya yooloka. Ohaya vulu woo oku isindanena oongodhi dhono aantu haya tula momathigathano.

Aanangeshefa oyo aantu mboka yena oongeshefa, mboka haya landitha iinimaya yayooloka, moka haya vulu oku landitha iikutu. Iikutu ohayi tulwa komapopitha, iinima mbyoka ya ningwa yafa aantu, opo ya vule oku ulikila aantu mboka yena ohokwe yoku landa nkene yena oku zala iikutu mbika.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB otayi lombwele aantu yawo kutya oto vulu oku kala wa longitha oka Kalata koye. Hono to vulu oku ka longitha mositola yedhina Nictus mono haya vulu oku kala ye ku pa uuwanawa.

Uusikopa owo iipungulomwa mbyoka aantu haa longitha methimbo lyongashingeyi. Owo mboka wa ningwa miipilangi, iipilangi mbyoka ya za komiti. Owu li wa simana oshoka ohawu kala wu li wa pungulwa iinima, wo ohawu vulu wo okupata.

Ombaanga yobank Windhoek ndjono hayi adhika moNamibia oyili hayi kwathele aantu mono hayi kwathele aayakulwa yawo. Ohayi gandja wo omauyelele ga yooloka mono hayi ende niitopolwa oyindji , opo yi vule gandje omauwanawa nenge omauyelele ngaka.

Iipilangi oyo iinima mbyoka ya za komiti. Mbyono oonkulungu ye ya po nomadhiladhilo nkene ye na oku kala taa yi lobgitha, mono haa vulu oku ninga wo iioungulo, mono aantu haa vulu okupungula.

Omuntu oha vulu okwiimonena oshimaliwa pamikalo dha yooloka. Mono omuntu ha vulu okulanditha iinima, omuntu ha vulu wo okumona oshimaliwa uuna ayi momathigathano ga yooloka. Mono ha vulu okukala a sindana po oshimaliwa shoka sha tulwa poshitaafula opo avule okukandula po omikundu dhe.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha mbono haya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa. Ohaya vulu okulanditha iinima ya yooloka, opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Ohaya vulu wo okulanditha omapaya, oongaku noondjato wo.

Ombanga yotango yopashigwana ano FNB oyili hayi gandja moshigwana ndyono yili hayi vulu okukwathela uuna aantu yahala omagumbo gawo. Ohayi vulu okugandja omukuli kaantu opo aantu yavule oku imonena oshimaliwa nenge yavule okukandulapo omikundu dhawo.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka yaza komiti, mbyono yili hayi longithwa pomikalo odhindji mono aantu haya vulu okuninga oosikopa, oosikopa ndhoka hadhi pungulilwa iinima oyindji. Ngele megumbo omuna aantu aatsini, aantu ohaya vulu okupata iinima mbika hakutiwa oosikopa, opo iinima yikale yagamenwa.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima mbono ye li haye ya po nomikalo nkene ye na okwiimonena oshimaliwa. Mbono ye li wo haya landitha iinima mbyoka aantu ya pumbwa, opo ya vule okukala yi imonena mo oshimaliwa. Aantu ohaye ya nee taya landa iinima mbyoka ya pumbwa moositola ndhika.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana. Miilongo ayihe, muuyuni awuhe ohawu longitha iimaliwa mono hayeyi longitha momikalo dhayooloka, mono hayeyi longitha opo yavule okukandula po omikundu miilongo yawo, mono haya landa iinima kiilongo yilwe opo yavule okukandula po oompumbwe dhawo.

Oositola odho omahala ngoka haga landitha iinima mbyoka aantu yapumbwa. Ohadhi landitha iikutu, oongaku. Aantu ohaya yi nee ya ka lande oombindja dhawo ndhono haya longitha pethimbo lyuutalala.

Muuyuni wongaashingeyi aantu oya putuka. Aantu oyeli taya longitha iinima mbyoka hayi longo komalusheno haku ti ookompiyuta ohayi longithwa nee aantu opo ya kale taya pungula omauyelele nenge taya longo nuupu mokukwatathana moombelewa moka.

Oositola odho ehala ndyoka aantu haya landithilemo iinima. Aanangeshefa haya landitha nelalakano yamone oshimaliwa. Aantu ohaya yi yakalande, opo ya vule okumona shoka yapumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Aanangeshefa oyena omadhiladhilo uuna ya dhiladhila nkene yena okukala yena okwiilikolela oshimaliwa. Oyeya po nomadhiladhilo ngono gokulanditha iikulya niikunwa opo wo yavule okukala taya ilikolele oshimaliwa uuna aantu ta yeya okulanda.

Namibia osho oshilongo shoka shi na iimaliwa yasho. Mono shi na iimaliwa yomafo niimaliwa yomuwalakasha. Namibia oha longitha oshimaliwa she momikalo dha yooloka mbyono ha longitha mokuyambula po oshilongo nenge mokulanda iinima mbyoka ya pumbiwa niimaliwa mbyoka yomoshilongo shawo.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi, iipundi mbyoka ya ningwa pashinanena. Mbyono aantu mongashingeyi yeli haa kuutumba, mbyono haa vulu okutula mookombitha dhawo, opo ya vule okukala ya kundathana iinima ya yooloka, nenge ya kuutumbe uuna ya loloka.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yi li yimwe yoombaanga ndhoka dhi li moNamibia ndhono hadhi kwathele aantu. Ohadhi ya po nomikalo dha yooloka nkene dhi na okutsa omikumo aayakulwa yadho. Mono hadhi pe omukumo opo aantu ya vule oku tamekulula ko uuna ya nyengwa koshinima nenge ya nyengwa oku gongela oshimaliwa petameko.

Muuyuni wookuku aantu oya li yeli haya gongala pooshoto mono haya vulu oku tulilwa mo omayele. Methimbo lyongaashingeyi aantu ohaya kala mooseti mono omo haya pelwa omayele. Mooseti olyo ehala ndoka hali kala li na iipundi ya yalwa nawa mono mwa kwatelwa wo omatyofa noosikopa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya longwa hoka aantu haya kuutumba. Ohayi kala unene moseti. Aantu ohaye yi longitha nduno pashinanena, oshoka muuyuni wookuku aantu oya li owala haya longitha omandangalati ngono haga kala piinyanga.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyi li hayi gandja omayakulo kaantu yawo, mono haya vulu okuninga omathigathano mono aantu haya yi momathigathano, opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Uuna omuntu a sindana oha pewa nee oshimaliwa.

Iitaafula niipundi oyo yili iinima mbyoka yasimana , mbyono aantu haya longitha pethimbo lyongaashingeyi . Oyili hayi longithwa wo kaanasikola uuna taya shanga iishangomwa yawo koosikola nenge wo momagumbo.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka shomuAfrika shono shi na omaliko gasho. Namibia okwe ya po nomikalo dha yooloka, nkene e na okukala a kwatha oshilongo she, mono e ya po nomadhiladhilo opo a ninge oshimaliwa, shono ha vulu shi okulongitha momikalo dha yooloka.

Iitafula oyo iinima mbyoka yaningwa miitenda noshowo miipilangi. Iitafula oyasimana oshoka ohayi longithwa okutentekwa iinima ngashi piituthi yoma nyanyu nenge yo pa geyo oyili yasimana muuyuni wetu oshoka oyo hayi longithwa unene momagumbo.

Iiyimati oyo iinima mbyoka hayi zi komiti, mbyono hayi vulu wo okuliwa ho ohayi vulu wo okulandithwa. Oyili ya pumbiwa momalutu getu oshoka ohayi tu etele uundjolowele, yo ohayi vulu wo okukala ye tu pa uukolele.

Iimaliwa iinima ndyono yasimana hayi longithwa kuuyuni awuhe mokukala yakandulapo omikundu dhawo. Ohayeyi longitha wo nelalakano opo yavule okutunga oshilongo yo yakwathele wo aakwashigwana mboka yeli moshilongo taya hepa.

Namibia osho oshilongo shoka shili muAfrica, shoka shina wo iimaliwa ya yooloka. Mono hatu vulu okwaadha iimaliwa yomafo ,mbyono hakutiwa oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, noondola ethele noshowo omathele gaali.

Iilongo yomuuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana noyi na oongushu dhayooloka. Uuna aantu taya yi kiilongo yimwe ohaya pingakanitha iimaliwa.

Ombaanga yaNamibia yedhina Bank Windhoek oyili tayi dhimbulukwa esiku lyoomeme mono ya tula po iimaliwa yoN$3000 nakehe ngoka taka sindana otaka sindana N$1000 ano otashi ka pula aasindani aanelago ye li yatatu mboka taya ka vula okusindana oshimaliwa shika.

Methimbo lyo ngaashingeyi aantu oyeli ya ninga omagumbo gawo nawa mono ya tula mo iipundi niitafula mono haya vulu okuningila iigongi ya yooloka mono haya vulu okwiipa omayele mono ha mu vulu wo okutekula aantu oshoka aantu kaye liwe pethimbo lyookuku.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo ombaanga ndjoka yi li moNamibia ndjono hayi gandja omayakulo kaayakulwa yawo. Oyi na wo omashina ngono aantu haya yi opo ya ka vule oku kala ya kuthako oshimaliwa nenge nditye okunana oshimaliwa shawo shoka shi li kombaanga ndjoka.

Namibia osho oshilongo shoka shili mu Afrika oshilongo shoka shina omauwanawa ngasho. Oshina wo iimaliwa noohi, iimaliwa oyili hayi longithwa pamikalo dhi ili mo havulu oku yambulapo oshilongo no kutunga oshilongo shoka niimaliwa .

Ombanga yo Nedbank oyo yimwe ndjoka mombanga dhono mo Namibia ndjono hayi vulu okukwathela aakwashigwana moku kukwata oshimaliwa , ohayi vulu wo okukala yapata opo aantu yashinge omayakulo gawo yoya vule okugandja omayakulo gawo kaantu yawo omakwawo.

Iitaafula niipundi oyo yimwe mbyoka hayi longwa miipilangi. Iipilangi oyo yimwe mbyoka ha yi zi momiti. Aantu oha ye yi longitha nee pamikalo dha yooloka mbyono hayi longithwa momagumbo unene nosho wo mooskola ngele uunona tawu shanga nenge ta wu ilongo mambo gawo.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, ndjono hayi vulu okugandja omayakulo gayooloka kaantu yawo. Oyili wo hayi kwathele uuna omuntu a hala okutunga egumbo, mono hayi vulu okugandja omayele kaantu mboka yahala okuninga omagumbo gawo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimana, mbyono hayi longithwa wo iinima oyindji. Aantu ohaya longitha iimaliwa okukandula po omikundu dhawo mono haya landa shoka yapumbwa. Iimaliwa ohayi vulu wo okumbaangwa mono hayi tulwa kombaanga ya kwatelwe iimaliwa mbika.

Iiyimati oyo yimwe mbyoka hayi iimi komiti, ano hayi liwa mbyoka yina wo uundjolowele mbyoka ya pumbiwa molutu lyomuntu. Aantu oyendji oyeya po nomadhiladhilo kene yena okukala yamona iimaliwa, mpoka yeya po nedhiladhilo opo yavule okukala taya landitha iiyimati mbika.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana muuyuni awuhe oshoka ohayi kandula po omikundu, ngele aantu taya landa iipumbiwa yawo. Iilongo ayihe oyi na iimaliwa opo yi vule okukala ya yambula po iilongo yawo, mokutungitha nokulanda shoka sha pumbiwa moshilongo shoka.

Uuyuni sho wa putuka aantu oyeya po nomadhiladhilo nkene yena okukala ya vululukwa nawa, oyeya po nomikalo dhokuninga omashofa, ngono geli haga tulwa mooseti, opo aantu ya vule okukuutumba uuna taya kundathana.

Oositola odho omahala ngoka haga landitha iipumbiwa. Ohadhi vulu oku landitha omagadhi, oothewa nenge iikulya. Aanangeshefa omo nee haya vulu oku mona oshimaliwa shawo opo yavule oku iikwathela.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana muuyuni awuhe. Mbyono hayi vulu okukwathela iinima ya yooloka mbyono hayi vulu okuyambula po oshilongo. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yina ongushu yawo mbyono haya longitha opo ya kandule po omaudhigu gawo miilongo yawo.

Iipundi niitaafula oyo iinima mbyoka yalongwa miipilangi. Mbyono yili iiwaanawa hayi longithwa pamikalo odhindji mbyono hayi vulu okugandjwa kaanaskola yashangeleko nenge tayi tulwa momagumbo aantu opo yavule okuyi longitha.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka shili muAfrica, shono hashi adhika nomaliko gasho. Oshina woo iimaliwa yasho mbyono yili yina oongushu dha yooloka. Ohashi adhika woo shina iimaliwa mbyono hakuti oondola 30 dhaNamibia.

Iipundi oyo Iinima yasimana oshoka ohayi tukwathele uuna twa loloka twahala okuthuwapo. Iipundi oyo tuu mbyoka yaningwa miipilangi iipilangi yaza momiti. Aantu oye yapo nomalalakano gayooloka mono yeetapo wo omafulafula ngono haga vulu okutulwa kiipundi, opo yikale iipu uuna tokala omutumba.

Ombaanga yotango yopashigwana oyeyapo nomikalo dha yooloka nkene yena okukwathela aantu yawo. Oyeyapo nomikalo nkene yena okukala taya longitha oongodhi ita yayi aluhe koombaanga shono hashi pula ethimbo aho ohashi eta woo oombanga dhu udhe.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yasimana muuyuni auhe. Opuna iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa ohayi longithwa pamikalo odhindji, hayi vulu oku etela aantu uuwanawa noshowo iilonga yayooloka.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya mono iimaliwa okupitila mokulanditha iinima. Aantu ohaya ka landa shoka yapumbwa moositola opo ya vule okukandula po oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oyo iinima yasimana ndyono aantu haya longitha okukandulapo omikundu dhawo. Aantu ngele yamono oshimaliwa ohaya kala yena enyanyu enene oshoka oye shishi kutya oompumbwe dhawo adhihe odha kandulwapo. Aanegumbo yawo otaya vulu okulandelwa iinima niimaliwa mbika.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ndjoka hayi vulu okugandja omayakulo kaayakulwa yawo. Ndjono hayi vulu oku ka tala oshimaliwa. Oyi li miitopolwa ya yooloka mono mwa kwatelwa Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru. Windhoek Ausspannplatz, Kudu noKatutura.

Aanangeshefa oyo aantu mboka ye ya po nomadhiladhilo nkene ye na okwiimonena oshimaliwa, okukutha maantu inaaya longitha oonkondo. Oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na okulanditha iinima mbyoka ya pumbiwa, aantu opo ya vule okulanda opo yi monene oshimaliwa.

Aanangeshefa oyo aantu mboka yeli yasimana muuyuni, oshoka oyena omadhiladhilo ogendji, onkee yena okulanditha iinima yawo. Oyeli haalanditha iikulya, mbyono aantu hayeya okulanda opo yavule okukala yakakwathela nenge yakapa aakwanegumbo lyawo.

Omatyofa ogo oshipundi shoka sha ningwa pashinanena mono aakulu yonale okwali owala haya kuuntumba komandangalati ngono gali haga tulwa poshinyanga mongashingeyi omatyofa oga tulwa moondunda dhokuuhala mono geli go palekamo naantu ohaya kuuntumba ko.

Aanangeshefa aantu mboka yena oongeshefa dhawo. Ohaya landitha iinima ya yooloka. Mwakwatelwa iikulya niikunwa, oothewa niinima ayihe mbyono haya vulu oku landitha. Ohaye shiningi ne lalakano opo ya kwathele omazimo gawo.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka hayi opaleke ooseti pashinanena. Hoka aantu haya kuutumba uuna ya loloka nenge taya kundathana oshinima mono wo uuteku hawu kala pethimbo lyo ngashingeyi.

Ombaanga yotango yopashigwana FNB . Ohayi gandja omayakulo kaantu yawo . Ohayi vulu oku ambidhidha uudhano mbono wo ka tanga ko koompadhi . Ohayi vulu oku gandja oshimaliwa nenge tayi vulu oku kwathela ompungulilo yiye komeho.

Ombaanga ya FNB, otayi tseyi thile aantu nkene yena oku totapo uukalata wawo . Oto vulu okuya mona moondolopa dhi ile , onkene ohaya kwathele aantu kombinga yo ku totapo uukala wo mapungulilo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimana kaantu. Aantu ohaavulu okukwathelwa oshimaliwa okupitila koombanga. Aantu ohayii nee noshimaliwa shawo, eetaashifala koombaanga, opo oombanga yivule woo okuyitukwatha nawa yotayikuthako iihohela yasho.

Ombanga yoStandard bank oyo yimwe yomombanga ndhoka dhili moNamibia ndjono yili hayi gandja omayakulo kaayalkulwa yoyo yo ohayi gandja iimaliwa pamikalo dhomathigathano uuna omuntu avene ohapewa oshimaliwa she shika.

Muuyuni auhe aantu oyeli haya hupu pamikalo dhayoloka mono yeli haya hupu molwa oshimaliwa. Oye yapo momikalo dhayoloka nkene yena okwiimonena oshimaliwa shika opo yavulu okukala yapa aanaegumbo yawo no kukala wo yeyapa iikulya mokulanda miimaliwa mbii.

Muuyuni awuhe kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mono tuna mo iimaliwa yina oongushu dhayooloka, mbyono aantu haya longitha opo yavule okukandulapo oompumbwe dhawo nenge oshilongo tashi vulu okulanda iinima ndyoka shapumbwa opo shivule okuyambulapo eliko lyasho.

Iipilangi osho oshinima shoka shaza moshimeno, shono aantu yeyapo momikalo odhindji nkene yena okushilongitha . Oye yapo nomikalo nkene yena okuninga oshipundi shono yeshi ningi moshipilangi, shono hashi vulu okukuutumbwa uuna aantu yaloloka.

Tanzania oku li oshilongo shono hashi adhika mu Afulika. Tanzania oku li wo e na oshimaliwa, shono hashi longithwa okukandulapo oompumbwe. Oshimaliwa oshili wo hashi longithwa okulanda iinima mbyoka ya pumbiwa moshilongo.

Oombaanga odho oshiima shoka hashi pungula oshimaliwa, hashi gandja woo omayakulo kaantu pamikalo dhayooloka. Ohashi vulu oku gandja oshimaliwa nenge oku shunina oshimaliwa moshigwana, ngele tashi ningi omathigathano.

Iimaliwa oyo yimwe ndjoka aantu haalongitha opo yavule yalande shoka yahala nenge yavule okukwathela yakwawo momikalo dhayolokathana. Aantu ohaavulu okupa yakwawo iimaliwa nenge taalanda oshinima shoka yapumbwa opo yavule okwiikwatha noshinima shoka yalanda.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana. Uuyuni awuhe owa tungwa po, omolwa oshimaliwa shono aantu haya vulu okulanda iinima mbyoka taya vulu okulanditha moositola e taye ya ya tunge shoka ya pumbwa nenge taya kandula po omikundu dhawo.

Monale aantu oyali haya katumba komandangalati ngono ngakatumbwa unene piinyanga yaawambo. Ngashi ngeyi aantu oyeya po nomatyofa ngono haga katumbwa no hovulu okulalako ethimbo limwe.

Aantu oye yapo nomadhiladhilo omawanawa, nkene yena oku tekula omalutu gawo nenge oku tekula aakwanezimo yawo. Oye yapo nomadhiladhilo opo ya vule oku kala taya landitha iinima ngaashi iikutu, opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina oombaanga dhasho moka Namibia ena oombaanga dhayooloka dhoka hadhi vulu okukwatela aantu iimaliwa, ohadhi vulu wo okweta po omaudhan gayooloka moka hadhi vulu oku eta omaudhano ngoka gokutondoka, aantu haya vulu okukafuta oshimaliwa shoka shapungulwa opo yavule okukutha ombinga momathigathano ngaka.

Namibia osho oshilongo shoka shili muAfrika shili lela pevi mokalita kaAfrika. Oshili woo shina iimaliwa yayooloka mono shina iimaliwa yina ongushu yayooloka mpono hamu adhika omafo osho woo iikukutu.

Namibia osho oshilongo shoka shi na omaliko shono shi na iimaliwa yasho. Oshi na iimaliwa ya yooloka, mono shi na iikukutu naambi yomafo. Oshi na wo iimaliwa omilongondatu dhi li mumwe ndhono haya vulu okulanditha wo ngaashi iimaliwa iikwawo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyono yina oongushu dhayooloka. Muuyuni awuhe, aantu ohaya ende ne miilongo yayooloka mono hayavulu okupingakanitha oshimaliwa uuna ya yi niimaliwa yokiilongo yawo opo yavule wo okumona iimaliwa yomiilongo mbyoka yavule okukala moshilongo shoka, tayalongitha oshimaliwa shoka yapingakanitha nasho.

Gonale okwatile ondjala oyeenditha eyoka lyaana omagulu. Aantu oyeyapo nomadhiladhilo gayooloka nkene yena okwiitekula. Mpono yeyapo nomadhiladhilo opo yavule okukala taalanditha iinima mbyono ngaashi iikutu yoyavule okwiitekula yoyiimonene oshimaliwa shawo.

Ombaanga osho oshinima shoka hashi kwata oshimaliwa shono hashi kwathele aantu yawo. Oshili wo hashi vulu oku kala sha teka nenge tashi lundululwa opo aantu ya vule oku kala taya mono omayakulo oma hwepo shi vulithe nale.

Iimaliwa oyo iisimaninima muuyuni awuhe mono uuna oshilongo kashina oshimaliwa ohashimonika oshihepele. Aantu ngele tayeya okutalelapo iilongo yayooloka ohaayi ihe niimaliwa yawo mbyono haavulu okupangakanitha miimaliwa yoshilongo shika.

Oositola olyo ehala moka aantu haya landithile. Aanangeshefa oyendji oya kotoka mono yeya nomadhiladhilo nkene yena oku imonena oshimaliwa mono yatameke oongeshefa dhawo nokulanditha iinima mbyoka aantu yapumbwa.

Uuyuni shoka wa putuka aantu oye yapo nomadhiladhilo ogendji, moka yeyapo wo nomadhiladhilo nkene yena oku kala ya siikila omalutu gawo. Oyeya po nomadhiladhilo opo ya ninge iikutu, moka mwa kwatelwa iikuti ya yooloka, mwa kwatelwa woo oohema dhoontulo.

Ombaanga yoNedbank ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono yili hayi gandja omayakulo kaayakulwa yawo. Oyina po omikalo dhayooloka mono hayi vulu okukwathela aantu oshimaliwa. Oyili wo hayi yi kiitopolwa yayooloka opo yi kagandje omauyelele.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi li hayi gandja omayakulo ga yooloka. Nuuna nee tayi gandja omauyelele kaantu ohayi vulu oku enda nomahala ogendji mono hayi gandja omayakulo gayo tayi gandja wo omayele kaantu mboka ye li ya wapa okulongitha ombaanga ndjoka.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimana muuyuni awuhe. Aantu oyeli haya longitha iimaliwa, haya longitya okulanda oompumbwe dhawo dhoka yapumbwa. Oshilongo kehe ohashi longitha iimaliwa opo shivule okukala shayambula po oshilongo shasho osho wo aantu yawo yeli moshilongo shoka.

Omuntu kehe okuna omikalo dhoka ha vulu oku ikwathela yemwene nenge ha vulu omu imonena oshimaliwa Aantu oyendji oyeyapo nomalalakano ogendji nkene yena okulanditha iinima yawo, opo ya vule oku imonena oshimaliwa, noshowo okupa aakwanezimo yawo. Aantu oyendji oyeya po nee nomikalo taya landitha iinima ya yooloka, notaya landitha iinima mbyoma ya ninga yoyene.

Nedbank oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia. Ookalyamupombo oyendji oyeyapo nomikalo dha yooloka nkene yena okukala yamona oshimaliwa taya pitile muufuthi wawo. Oye yapo woo nomikalo nkene yena okukala yeshi kutha koombaanga mono haya vulu okudhenga tayati oyo ombaanga.

Iipundi niitafula oyo yimwe mbyoka ya simana muuyuni mongaashingeyi ,oshoka ohayi longithwa momukalo odhindji mono hayi vulu okukala ya kuutumbwa nenge ya tentekwa iinima . Iipundi ohayi vulu oku kala ya longithwa ngele aantu yavulwa ya hala oku kuutumba. Iitaafula ohayi vulu woo okulongithwa kaanasikola ngele yahala okushangelako.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyono yina oongundu dhayooloka. Iimaliwa oyili nee pomaludhi mono muna iimaliwa yomafo momuna woo iimaliwa yomuwalakasha. Ayihe mbika ohayi longithwa shikwatelela koongushu yasho.